Hayissappe bollani de'iza misileni nu be'ishini, oyiddu assati daligga gade gidoni zeretha zerishini be'o dandayosi.

haysafe bude waggan diza misile nuni beishin paydon ichachappe daro gidiza asati zeretha qale giddon zeere zeresna pe7o danda7os

Hayssappe bollan diza misile nuun bayishin gadde giddon gakida apile zereththa beses ha apilezi teridinne ayfen beyanas injekko

Haysappe bollan de'za misile nuni beyishn dumma dumma mithati betosona, haysa gidoraka tukeyi betes, tukeyka cililoko.

Hayissappe bollanni de'iza missilenni nuni be'ishshinn payiddonni ichachappe Daro asati gade giddonni gelid harumizayissa woyikko gigisizayissa be'o danida'osi.

hayssape bollan de'iza mishile nuni bi'eshin issi addey dalga gade giddon ba hopphe bolla woykko ba somoo bolla manaxire wothidi eqqidayssa beyo dandayos

hayssafe bolan gina misilenne beeshi cililo haythe garsi fiixetti shumboroy bestaalera qhachetiti dabula tidayssa beyo dandawus

hayssafe bollan deiza mishile nuni beeshin celilo woykko kaxa naa muuze beetee muuzeykka ayfaweppetappe issi naafa

Hessa bollan deesa misilenune beenshin isiyadey shamize maydin ha simmidi gidayssa biyoy dandawas izaabeerakka ciqilo maatay deees.

isafe bude waggan diza mishilenne beeshin dalqazade giddun toketida uuthatanne dadolata beyo dandaoos habadadatikka buro deceshenekka ishede oosana

Hayssafe bollan diza misile nuni beshin paydon tammafe daro giriza asati shiiqi eqqidayssa be'o danda'os ha eqqida asatikka toketi da pute be ishe doosana.

Hayssape bollan diza miishshata nuni be'ishin issi aayoy ba huphe bolla shaashe qaccadda uuththape melidayssa qanxxada digishin be'o dandda'oos.

Hayssappe pude bagan diza missile nuni be'ishi dalga gade gidon uththaynne badalay, dumma dumma hara miththati dizayssa be'o danddayos.

Hayissappe bollanni diza missile nuu be'ishshinn issi adeyi gaade giddonni eqidayissa besses.haa adeyikka walakettida medhdho oyikkida shurabbe mayidinne eqidess.

Haysape pude baggan de7iza misileza nuuni be7ishin issi addee gade giddon iqqidi zayssa be7o dandda7os; ha adde guyeerakka cililo badalathi gakki zayssa bessees.

Hayssape bollan diiza missile nuni beishin Issi addey barbbare maakidi bayzizayssa besses ha barbarekka garssen cillilo pesstaley micceti diizayssa besses.

Haysape bollan diza misile nu I beyoshin cililo matay garsara uttides iza bola pestalera ashaqetidinne woylo hare shumbura utti dizaysa besses

Haysappe bollan diza misile nuni beyishn issi away ba huphe bolla qope wothidi giyasi duma duma katha qomota shishidi bayizizays beses, haysa gidoppeka tumoyi desi.

Hayssappe bollan diza misile nuun beyishin nam'u asati ayfe tuuke macizayssa beyos nam'attikka daatara oykiddi ayfe tuuke maxishe dizayssa be'os.

hayssafe bollan diza misilen nuuni beyishin issi addey puuteza giddon eqqidi ha simmi miiccishi xeellidayssa be'o danda'oos puutetikka cililonne beyanas lo7izayssatakko.

hayssafe bollan diza misile issi aaway shiiqi uttida dunoppe dolla maxizayssa bessis haawaykka ba kophe bolla qoobe wosthilis

Hayssappe bollan diza misilay nuni be7shin paydon ichashappe daro uuthati beettosana. inta garsenka dakiti wodhida yeechey beettes.

Hayssappe bollan diza misile nuuni be7ishin giyas dumma dumma kaththa zereththati shiiqi utidayssa be'o danda'os. Hessa gdoppekka; donoy, santhi, kaarotee de'ees.

hayssape pude baggan diza mishile nu ni beishin issi ayoy ba hophe bolla kalitha shaashe qacada booththa madabarappe zo7o ma dabara giddon henjelo shirshin beyo dendawas

hayssafe budde waggan diza misile nuni beishin issi addey shonkora giddon eqqidizayssa beyo dandawoos haddeska ba hophe bolla qoobe pithides

hayssafey bollan diza misile nunne be'eshin dalga gade beyo dandawoos hadalga gade giddonka paydon iita daro gidiza shonkorati dizayssa beyo dandawoos

Hayssafe bollan diza misileninne beeshe dalga gadey beetties ha dalga gade giddonka paapay dizayssa beyo dandawoos paapatikka buro gakkishe deoosana.

hayssabe bollan diza misile nuni beyissi diretida putota giddon eqqida asata beyo danda7oos hayssatikka paydon oyddo asatakko issineekka ba pushe pude salo denthides

Hayssafe bollan diza musilenne beishi gade giddon diza uuththa haythata bessees ha uuththa hayssatikka qantha buro gakkizayssanne gakkidayssa gitata bessees.

hayssafe bude baggan diza mishile nuni beishi issi adde ba huphe bolla qoobe wothidi ba kushenka cilillo muuze oykkidi qare giddon eqqidizayssa bessees

hayssafe bollan dige misile noni beissi apile hayxegima gakkida teerida apileta beyo danda7oos apiletikka paydon ichachakko

Hayssafe bude baggan diza misilemini be isi nita dalga gade be'o danda'oos hagadenka paapay toketidayssa be'o danda'oos.

Haysappe bolla diza misiliya nuni beyishin 5ppe dariza asati shiqidi eqidaysa beyo danda'os. Ha asatika kuwa bottan ichida.

Haysape bolan di'za missilen nuni be'ishin issi na'ay ba hashe bola madabara wotidi iza bola qaye muze tokidi hametizaysa be'os danda'os.

hayssappe misiile nuni be'ishin paydon ichashappe daro asati ba kushen puute oykkidi tokkanas haa yizayssa beyo danda'osi.

haysappe bollan de'iza misile nuni beyshin paydon tamappe daro asati eqqidi de'izaysa beyo danda'os, ha asatika banta kushen akaafa oykki de'osona.

hayssappe bollan de'iza misile nuni be'shn issi aaway gaabe maydi eccin duge wakara qasse issi aaway nam'u borata waaxidi gade goyizaysa beyo danda'os.

hayssafe bollan diza misilideeshi payton daro asati eqidiyayssa beyo dandawos haasatikka bandakushen akaafa doykidossona

Hayssafi bolandisa misilini beeshin iita dalqa gade beltis hadalga gadenka nam'u goorati waaqetti qade goyettidayssa biyu dandaros.

hayssafe bolla diza misi lenine beyashin issi haayoy gari giddon dizayssa beyo dandayos haayyakka ba hophya bolla kiritha shaashe qasxada toketida puntoogagarse harmishin beyoos

Hayssafe bollabdeza misile migeshin nam,o asati baynta sinthi nam,on yize laaqidizayssa beyodandawus bayntahashenka guufe oykkididi oossona.

Hayssafe bollan deiza misilenone be ishin paydoon ichachappe daro asati katha zeelethas geigettida zara giddon kathi zeelishin beyo dandawoos

Haysafe bollan diza misilen de'eishn issi nam'u borata waxidi gade goyizaysa beyo danda'os ha mitatika kachey gitako

Hayssappe pudde baggan dizza missilen nuni be'ishin payiddon ichchashappe daro asati dalgga gadde giddon eqqidi de'osson ha asatika uutha tokkishe de'osona.

Hayisape bollani deyiza misileni nunni beyishini namu'u asati gade gidoni eqi dizayisa beyo danidayosi ha asatika puteza banita kusheni oyikidosona

hayssappe bollan diza misile nuni beydhishhi paydon tanumappe daro gidiza asati banta kushen akafa oykkidinne eqqidayssa beyo danda,'os

hayssappe bude bagan diza misili nuni be'ishin nam'u asati nam'u nam'u boora waaxidi oyddu booran gada goyzayssa bessees.

Hayssafe bollan diza misile nuni be7ishin gade giddon diza paapa mithay beettees ha paapa mitha bollaka buro gakkonna paapa ayfeti de7oosona.

hayssappe bollan diza misiley nunni beyishin goshshansati shiiqidi gaashe bukkizayssa be'o dandawoos ha baggarakka miizati beettosona

Hayssafi bollan diza misile nuni beishi namuboorati waaxetidi gade goyishayssa besses abooratikka booththanne karetha walakka medho oykkida.

Hayssafe bollan diza misile nuni beeshi paydon ichashappey daro asati katha zeeranas giigettida zara giddon katha zeretha zeerishin bessees.

haysappe bollan diza misile nune beyishin issi gashe nay gu7era eqqidi nam7u boorata waaxidi gade goyizayssa beyo danda7os kushenka xurqafe oykkides

hayssafe bollan diza misi leemenen beishi paydon heedzdzafe daro gidiza asati shiiqidi uutha buute tokkizayssa be or dandawos

Hayssabe bollandisa misilinonne beesshin issi adde nam'u zo'onne karetha boorata waatxidi talga gade goyayssa beyo dandawos.

hansafe bollan diza misile nuni beishin issi indoy karisa shaaran miixetti dibiza tukkefe booththa saanen ha kushen ekkada shaaka shaaka qollizayssa biyo dandawoos

Izaabe bude baggan diza misilyaminni beysi darga gaten zerettida shunkurte ute giddofe nam'u asati wuyidi bitatha oykko qorettizayssa kessishin besse.

Hayssafe bollan diza misile nonibe ishin issi aaway karetha may7o may7di ba huphe bollaka karetha qobe wothidi gade giddon zerettida puuteta giddon eqqidizayssa bessees.

Hayssafe pide waggan diza misile nuni beeshi paydon itachappe daro gidiza asati de'oosona hayssatikka hokkidi zaare kessishe deyoosona.

hayssafe bollan dizo misile nuni beishi haydun ichashappe daro asati eqqedizayssa bessees ha asatikka wanta kushen akafa oykkidi de7oossona ollakka bookkosona

issafi bollan diza misile nuni beeshin issi addey nam7u boorata waaxidi gade goyizayssa bessis abooratikka karethanne bootha walaka ooranne zo7okko

hayssafe bollandis misilinone beisi issi adde nam7u boorata waaxidi gade goyizayssa beyo danda7oos boorata medhoykka karethanne zo7okko

haysafe bollan diza misiley nuni beishi paydon nam7afe daro maqatinne paydon heessafe daro attuma nayti eqqidinne dizayssa bero dandayoos

Hayssappe bollan diiza missile nuuni be'ishin issi addey sinththan maygrapone woththidi daalgga gadde giddon eqqidi diizayssa be'o danddayoss.

Hassappe bollan diiza missile nuni bei'shshin ha wodde tekkinoleggy ehida gadde goyyiz mashshine beo dandaos.

Haysappe bollan diza misile nuni beyishn zo'o ne karetha medho walaka oykida ha wodey ehida woyko tekinojey ehida gosha mashiney be'o danda'os

Hayisape bollan de7iza misile nu be7ishin na7u borat waxetid gade gidon eqidayisa be7o danda7os. Duge bagaraka paray kora canid de7es.

Hayssa bollan diza misilen nuni be'ishin teknolojey woykko ha wodey ehida goshsha maashiney gade goyishin be'o danda'os.

Hayssappe bollan diza misile nuun beyishin ciillillo miiththata garssen daro tekinolojey eehidda daro maashiney woykko kaametti eqidosonna

Hisape bollan diza misilen nuuni be7ishin ha wodee woykko theknooloojee keehidi goshsha maashinee be7o dandda7oos;haysika gade goyishee de7ees.

Hayssafe bollan diza misile nuni beeshin zo7onne karetha medho walakka oykkida teknolojiyey ehida mashine woyikko tiraktere gadepe yishin beyo dandawoos.

Hayssappe bollan diza misile nuun beyishin booththanne kareththa medho mala oykida tekinolojey eehida woykko tirafite giza gooshsha maashine gadde goyishin be'os

Hayssafe bollan de eza mishile nini weeshin dagza gadin teknologi dhihida ma shine gada gueshin beyo dandawos waggarakka bootha kaboti beettoosa.

Peyssafe bolla dinamisile nipeshin teknologe ehida goshsha maashini oykqo diraktera kizayssa dandawurus

Haysafe bollan diizano silenoni beyshin samay melho7oykkida hawodey ehida maashineyoykko tiraktere dalga gade goyisun beyo dandawoos.

Haysafe bollan diza mishilaneni beishi teknologe woykko ha wodey ehida goshsha maa shine woykko tirakterey gade goyshin beyo dandayoos

Hayssafe bollan de iza misile paydo nam7afe daro asati teknologey ehida maashine gaashe bukkizayssa weykko geeshshizayssa bessees

Hayssafe bollan diza misile nuni beshin paydon namafe daro asati beettosona haasatappekan issi addey teknologey ehida uutha haashshiza mashina ba kushen oykkidi haashshiza hayssabe siyis.

Hayssafe bollan deheza mishilenne beeshin teknologie ihida maashinee woykko tiraktere qade guyidayssa peu dandawuus.

Haiysappe bollani deiya misileni nu beishini paydoni ichashape darro asati bessesi. Hayisatappe namu'u assayi tekenolegeyi ehida mashineni uthi hashishe deo'sona

Haysape bollan misile nuni.beyishin dalga goshagade beyo danda'os ha gadezaka wodey ehida mashiney woyko tirakiterey goyizaysa bewo danda'os.

Haysappe bollan diza misile nuni beyishn wodey ehidaysa woyko kekinoloje ehida macha machiza mashine beses. Haysatka paydon oydda zawako.

Haysape bolan diza missilen nuni be'ishin zo'one karetha medho walaka oykida ha'i wode woyko tekinoloje ehida gosha mashinne be'o danda'os.

Hasappe pude bagan diza misile nuni be'ishin dalaga gada be'odan be'os hayisappeka tekinolojeyi ehida trafitere hayisa gada goyishe des.

Hayssape bollan diza misiley nuni be'ishin wodey ehida woykko teknolojey ehida goshsha massarara dalga gade goyettishin be'o danda'os.

Hayssafe bollan diza mishilenenne beyishin teknologie ehida woykko ha wodey ehida koshshama shinne beyo danda7oos hayssika zo7onne karetha medho walaka oykkides.

haysafe bollan biza misalenani beshi teknologiey weykko hawadey yuhida goshsha maashine beyo danda7as hayssanka issiyaddey utti dees

Hyssafe bollandiza misilenune beishi teknologey ehida goshsha maashine bessiyis a mashinekka karethanne zo7o medho walaka oykkidayssa be7o dandawus

hayssafe bollan diza misilenine beeshi teknologie ehida goshsha maashine beettees hayssaska oyddu guomaydizayssa beyo danda7oos iza bollaka laaggizadey uttides

Hayssafey bollan dizame sileemenefe hishi dalqa qidi lookkade pe'ol dandawos hagadezakka ha wode ehida tiraktere moyekko teknologe ehida mashine goyi shidizayssa bessees.

Haysafe bollan diza misile nuni be'eshin paydon ichashappe daro asati dizayssa beyoos hessatappeka kareth maydara teknologiya ehida mashin uthi haashashe dawus

hayssafe bude bagqan diza misile nuni beeshin bodey ehida woykko ha teknologiey ehida goshsha mashine beyo dandayoos

Haysafey bollan diza misiley nuni beyishi teknologey ehida goshshea mashiney beyoos ha mashineyka zo'onne karetha medho balakka oykkides.

hayssabe bude walqan diza mishilanini weeshin teknologiey woykqo hawode hida goshsha mashine beettees hayssabe guyerakka nu dere tophe bayndiray beettees

Hayssafe bollan diza misile noni beyishin hawodey woykko teknologey ehida maashinee woykko goshsha maashine beettees ha baggarakka paydon daro kafoti woykko booththa kafoti beettosona.

hayssafe bollan diza misile nuni beishin teknologey ehida gusha maashine beyo dandayoos hayssaska oldu guommay didayssa beyoos medhoyka zo7onne karetha walakkakko

Hayssafe bollan diza mishile nuni be ishin ha wodey ihida woykko teknologiey ihida goshsha maashine qade quhizayssa bessiyys ha goshsha maashineyka zo'onne karetha medho walaka oykkides

issafe bollan diiza mishilanini beeshin na7u adde ayti urtiti kathinishen dissi aarise naa kath baassizayssa peo dandawussa

hayssafe bollan diza misilene beyishi kaamedo shiiqidi uttida katha tabeyo danda7oos hayssatappeka kapuchunoy deees

Haysappe bollan diza misilen paydon heedza gidida asata bessees. Ha baggara qasse ushsha qommotappe miirinday dooyetidi dooyetidi uttidaysa beyo danda'oos.

Faysafey bollan diza misilo nuni beeshin nayti shiiqidi kathi miza wullan issi na'iyo barsishin beyo danda'oos hanai akka booththa may'o mayadus

Iansafe bude wagqantiza misiley nuni be ishin nayti kathimishe issi booththa may'o may7ida indo barsishin be'o danda'oos.

Hayssafe bude waggan diza mishilen yunibeshin nayti kath uttidi mizaso gididayssa beyo dandawoos issi naiya booththa shurawe mayada na'es hayllande haaththe dooyizayssa beyoos.

hayssafe bollan diza misilenoni be isi katha banke geddon kathati shiiqidi uttidayssa bessees hayssafe bollanka shunkuru teyinne dunoy shiiqidi uttoyssa beyo dandawoos

hayssafe gude bagqan diza misiley nunin beishin nam7o nayti utti dizayssanne issi indoy ba ayfe bolla malaxere aaththada eqqara ba kushe dabbe bolla wothidayssa beyo dandawos

hayssafe bollan diza misilenine beishin issi kashe maataso sinthen paydon usuppuna gidiza asati eqqidi dizayssa be7o dandaoos

Hayssafe bollan diza misilemini beessi haydon ichaachcho asati beettosona hayssata giddofeha namu'ati maja gidishin heedzdzati addekku woyekko attumakko.

Haysape bolan diza missile nuni be'ishin ita dalga gade gidon toketiri gakida utati betosona ha utatika dalgane yechay lo'zaysaka.

Haysape bollan diza misileza nu be'ishin, issi aaya karetha shaashe qacada, safeeten kaththa zeretha oykashe dawus.

Hayssappe bollan diiza missilen nu beishshin dalgga gadde giddon tokketi gakiza puutey bettes izzappe gede baggaraka nam'u maata keththay bettes.

Hayssappe bollan de'iza misile nuun beyishin issi indoy ba huphphe bolla kareththanne booththa medho walakka oykida shashshe qaachchadda sanththe tookizayssa besses

Hayssappe bollan de'zza missile nunni be'shshin dalgga gade bethess. Ha dalga gaden thokethida badalati gakizays beo' dandao'ss.

Hayssafe bollan diza misilenone beyishin lo'iza cililo gadey beettis hagade bollaka gakkida cililo badara xarethay beettiis.

Hissafi bolla dehiza misile nunne beshe dalkakede giddon doketi dibboro gakkiza banga duute beyo dandawus abangaeka celelonne lo'ees.

issafe bollandiza misileni beshin paydo nam7afe daro asazi beetossona missatikka banita katha giyas michidi uttideyoosono

Hayssafe bollan diza misileni peshin gate giddon pofetidi diccida guutha haythenne guro dica pola diza guutha be'o dandarus

Haysafe bollan deesa wisi lenone beshin issi indiya ottada dono oti woththizayssa be7oos izi geerakka daro lehey de7ees.

Hayssappe pude bagan diza misile nuni be'ishin badalan e uutha beyo danadyos, badalay buro gakes uuthayka yeechey daraqides

Hayssappe bollan diza misilen nu be7ishin daro gadetha giddon diza uuththatha be7o dandda7oos; ha uuththathikka enththas yeechchee itha lo7izayssa ba7o dandda7oos.

Haysappe bollan diza misile nuni beyishn issi aaway dhawa haathasi akapara oge giigisizaysa be'o danda'os, haysanka puuteta gidora baana mala oothishe Desi.

Hayssappe pude baggan diza misilen nuni be'ishin,yeecheti woyko uuthati beetoosona. Bure puutey dizaysanne gita gididaysa be'o danda'oos.

haysappe bollan diza misile nuni be7shimi paydon heedzdzo asati beettosona. ha heedzdzo asatappeka nam7ati macappo issinay addeppo bentikka badala poqishe de7oosona.

hayssafe bollan diza misili nini beyisi dalga cili lo kadey beettees hagade giddonka cihi lolo iza puuteti de7oossona habutetikka diccishe doossona

hayssafe bollan diza misidey nuni beessin dalza gaden toketidi gakkishe biza badala beyo dandawoos ha badalaykka iche zearetti gayssa beyo dandawoos

hayssabe bollan diza misile nuni be'ishin issi adey uttidi dono giigissizayssa besses hayss ada guyerakka paydon iita daro lahey shiiqidi uttides

hayssafe pude baggan diza misile nuni be7ishin dumma dumma katha qommoti giya shiiqidayssa be7o danda7oos hayssatappeka karetha sawoy kororumay de7ees

hayssape bude bagqara diza misiliini nuuni be'ishin cililo katha zeretha gakkidayssa be'o danda'oos haysseka dalga gaden zerettides

hayssafe bollan diza misile nune beishi iita dalga gade beyo danda7oos hagadenka dumma dumma puutoti toketidi diccizayssa beyo dandawoos

hayssafe pure waggan diza misile beishin issi gashe maata keeththa sinthin issi aayuy ba hupe bolla shaashe qachada sabeden katha zeretha oykkidayssa bessiis

Hayssafe bude waggan diza mishile nuni beishin toqetida santhe giddon ba naa ba'ada issindiya ustadizayssa beyo dandayoos haandeyakka santhe kashi daos.

hayssafe bollan diza misilenonen beeshi gade giddon zaare giigetti zaaretida katha wuuteta woykko katha zarethata beyo dandawas hayssatikka buro ykkizayssa beyoos

hayssafe bude baggan dize misiley nunne beishin nam7u aayoti beettossona hayssatiyappeka issi niya ba hophe bolla zo7o shaashe qachchada zo7o poote may7ada deyawus

hayssafe pude baggan diza misile nuni beeshi paydon oyda zawa asati beettoosona haasatappe gayssineya gindo uttada puuteta beqeshe dawus

Hissafe bollan diza misi nuni beeishi zaarettida zaare giddon toketida huuteta beyo dandayoos hakutetikka buro oychiin yiishe deqosa.

Hayissappe boollan diza misile nuni beyishshin wora gidon oyddu asati dizayssa beyid dos ha asatapekka issoy kushshen dabitera oykkides

Haysafe bollan deYIza mishile nuni beeshin giita dalga woray beettees ha woraykka dumma dumma mithata oykkides mithatikka cililokko.

Hayssafe bollan leyiza wissila nonepeyshin issi addey baawepfe bolla mana xire aaththidi toketida puote aaththe ussishin pe7o dandawoos

Hayssafe bollan diza mishile nuni beishin dalga haaththey biidi aaddhidaso beyoy danda7oos haaththey a dinka garsin diza suchchati oga bolla atti dosana.

Issafe bollandi gamisile noni penshin paydon icha shappe daparasati baynta kushen puuze wikkidi tokkanas bizayssa woykko amittizayssa pe odandawas.

Hayssappe bollandiszaysiamisila muni peshin paydun uchachappe daro asati dalga woran eqkiti haasayizayssa ge7o dandawos

Haysape pude bagan diza missilezan nu be'ishin oydu ade asati eqidi de'izaysa beses ha asatika wora gidon daro mitati diza matata gidon eqi de'osona.

Haysappe pude bagan de'iza misile nun be'ishn issi aaway samaye mayo mayid eqi dizaysa be'os danda'os Iza guyeraka cililonne walaka matayi desi.

Hayssappe bollan diz misile nuni be'ishin payduwan keehi dalgga asati issipe shiqidi dishin beesses. Ha asatika banta kushena pute oyiqidosona

Hayssappe dhoqqu giidi nu be'ishin woykko nu xeellishin issi addezi shaamize mayidi eqqi dizayssa besses. Iza guyerakka dumma dumma miththa qommoti de'osona.

Hayisafe pude baggan diza misidaymine beishin issi aaway ba hophe bolla qoobe wothidi doho bolla uttidi puute tokkizayssa be'o danda'oos

hayssafe bollan diza misile nune beishin kaamey haragge deebishin oykko heeraha hara kaame yiishin beyo dandawoos oges ti xaarakka uuthati dizayssa beyoos

Hayssappe bollan diza misilen nuun be'ishin payddon oyddu asati eqqidizayssa bessees ha asatikka miizata maata muuzizayssa beyo danda'oossa miizatikka maata mishe de'ossonna

Hayssape bollan diza misilinoni beeshin issi addey ba qo7en dunguza yeggidi ba kushen puuto oykkidi booththa shurabe maydi gade giddon eqqi dizayssa beyo dandawoos.

Hayssappe pude baggan diza misile nu be'eshni issi inddoy booththa may7onne ba huuphen shashe qaccada puuteta haaththe ushshizayssa be'o danda'os.

hayssappe bollan diiza misile nuni be'ishshin payddon ichachchu asati beettossona hayssatappeka nm'ati macca gidiishshin hankoyti attumakko gade giddonkka uttidi de'oosona

hayssafe bollan diza mishilenune beyishin paydun heedzdzu asati eqqidi hasayizayssa bessees hayeedzdzo asatikka bantahopphe bolla qoppi yawoykko qoobe wothida

hayssafe bollan disami sile nuni beeshin nam7u asati zaade giddon dizayssa beyo danda7oosa hayssanka duge bakara gade cuuyizayssa woy xuugetizayssa be7o danda7oosa

Hayssafe bollan diza misile yuni be ishi gita ha mitati deizayssa beyo danda'os ha mithatikka ordenne darokko wora giidi gaana dandayoese

hayssafe kude wagqan diza mishile nuni beeshin nam7o tamarida asati diuddi bantatoho bolla uttidi puute tokkizayta pehuus dandawos

hayssafe bollan diza misilen beeshi paydon ichachappe daro asati gade giddora hametti aaqishin bessees hayssatappeka nam7u asati baynta ayfen manaxere aaththidosona

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin haydun ichacshappe daro gidisa asati mithata giddon eccidi haasayizayssa be'o dandayoos.

Haysappe bolan diza misile nuni be7ishin dumma dumma kaththa qommoti giyas injetidi shiqetidaysa be7o danda7os.ha kaththatappeka karotey,shunkuritey de7es.

Hayssappe bolla diza misilen nuni beyishin dumma dumma ayfa ayfe qommoti giyan singgetidi shiqqidi uttidayssa beyo,hessatappe giddon Manggoynne muzey dees.

insafe bollan diiza misileninne beekin issa hayoy toketida pute giddon gelada daabara woykko osha qollishin beettees

hayssafe bollan de iza misili nuni beshin dumma dumma ayfaaawepe qommoti giyas giigettida oykko injettida ogera shiiqidayssa bessees hayssafeqa moozeynne angoy dees

hissafe bolla diza msilen nuni be7shin duma duma ayfa ayfeti giyas yiigetidi injiyo gera shiiki dayssa beyo danda7us ha ayfeza giddofekka portugaanen dibbuze dees

hayssafe bude baggan diza misinene beeshi dumma dummame dooeckida barbareti uttiduusona hayssatappeka zo7o barbareynne gililo barbarey beeis

Haysape bolan diza misile nuni be'shin,duma duma ayfa ayfeta qomotappe giyas gigetidi utidaysa beses haysata gidofeka ,burtukaney,loomeynne muuzey dees.

Hayisape bollan diza misile nuni be,ishin duma duma ayife qomoti be,anasi injetida bagara shiqidayisa be,o danda,os hesatapeka muzene donoyinne shunkurute de,ees

Haysappe bollan diza misiley duma duma ayfa ayfeti giya shiqidi uttidaysa besses. Hayssatappeka butukaneynne lehey de'es.

Hayssappe bollan diza misile nuuni be7ishin dumma dumma kaththa ayfethi beththoosona; haysathappekka shunkkuruthee,zunjjooreenne burththukaanee be7o dandda7oos.

Hayssappe bollan diza misile nuun beyishin booththa madabaray gaththan hixettin iza bolla shiqidi uttidia shunkurtte shiiqqo beses ha baggarakka asa tohoy beettes

Hayssapoe pude baggan diza misile nuni be'ishin dumma dumma kaththa qommoti shiiqidi giyas uttidayssa besses. Hayssatappekka timatime, kaaroteynne shunkurtey dees.

Hayssappe bollan diza misilen nuni be'ishin bootha madaabaray garsen hiixetin iza bolla uttida shunkurteta be'oy danda'os asata tohoykka beetees.

Hayisape bollan diza misilan nu be'ishin samaye sharay garisan hixetini iza bolla utiza duma duma katha qomota beses hayisatape qase santhe donoy karotey de'es

Hayssappe bollan diza misilezan nu be'ana danda'izay dumma dumma ayfe qommoti giyas giiggeti injjetti dizayssa be'os hayssatappeka muuzey de'es.

hayssafe bollan diza misile mane geesin dumma dumma katha qommoti dizayssa bessees hayssatappeka santhey dloomenne kaarote behoe dandagos

Hayssappe pude baggara diiza nu be'ishin samaye sharay garssan hixetti iza bolla uttida dumma dumma kaththa qommotta de'ossona. Hayssappe donney,timatimeynne shunkkurttey de'es.

Hayisappe bollan diza misle nuni be'ishin dumma dumma kaththa qommoti dizaysa be'os. Haysatappeka donoy,shunkurute,timatimey,karote de'es.

Hayssafe bollan diza misilay none beyishin qaaxaran geegida dumma dumma katha ayfeta beyo dandawoos hayssatappeka shumkurte qaaraynne portukaney de,ees.

Hayssafe bollan diza misile nuni beishin dumma dumma kathaayfeti giess giigi damada isteti guttidayssa beyo dandawoos hayssafeka toloome purtukaneynne barbare beettees.

Hayssafe bollan diza misile nuni beeshin zo'o ma daabaray garsen hinxetti isa bolla giis injetidi uttida loomenne bortufaane beyo dandawos.

haysafe bollan diza misilinone be'ishi zo7o medabaray garsin ziixetidi bishin giza bolla giyettida dumma dumma katha qommota beyo danda7os hayssafeka santhenne qaaray dees

Hayssafe bollan diza misilyan yunibeishin dumma dumma aypyfeti giyas shiiqidayssa pe'o dandawoos hayssatappeka muuzeynne portokane dees.

hayssafe pude waggan deza misi leenone beishi haydon ichachappe daro asati beettoosana hayssafeka inta sinthan giigettida lo7iza muuze beettees

hissafe bollan digamisilen beysi dalga qade cililo puuteti toketidi dizayssa beyo dandawasa segdoraa oge deees

Hayssappe bollan diza misile nuun beyishin dalgga gadde giddon nam'u asati gelidi gadda goyidayssa beyo dandayos asatappeka issoy ba huphen qoope woththides

Hayssabe bollan diza misilemoni beshin paydon ichachappe daro asati gade koyizayssanne zeeretha zeerizayssa beyo dandawos

Hayssafe bollandeiza asay paydon oyddo asati beettosona hayssaticha tokixida dokke giddo hametishe be ishede oossa.

hayssafe bollan de iza misile noni beyishin paydon ichashappe daro asati issife shiiqidi haasayizayssa beyoos wanta kushenka dabtarera iskibirtora wykkida

Hayssafe bollan dizanu si lamene beeshe dalka qaden toketi dapu toti oyssishinne dichi shi dizayssa peyo dandawus.

Hissafe bollan deiza musale nunnebeashin dalga gaden paydon ittishappe daro asati shiiqidi kaththa geeretha erizayssa peyodan dawus.

Hayssappe bollan diza missile be'ishshin Nam'u asati gadde giddon de'izayssa be'o danda'is issinayikka ba kushshen akkappa oykkidi gada gigisishshe de'esse.

Haysappe bollan diza misile nun be'ishn issi Indoy pute idimada eqidaysa beses. Ha indiyaka puteta gidon samaye kote mayada eqadus.

Hayssape bollan diza misile nuni be'ishin aawaranne na'ara utti dizayssa be'o dandda'oos hayssatikka timatime sa'appe ekkidi timatime qarxxa giddon shiishshizayssa be'o dandda'oos.

Heyisappe bollan diza missilen beishin payiddon ichachchappe daro asati shiiqidi eqidayisa beses ha asatika zereta zari giigisishe deosona.

Hayssape pude baggan diza misile nuni be'ishin issi aayoy sinthen uttada puuteta giigissa giigissa woththishin be'o danda'os; mule kifilenikka daro asati doosona.

hessafe bollan diza mishineni nuni be'ishin zo'o pute putiza lo'za puteti de'oosna entta bollakka zo'o lo'iza wazay beettees

Hayssafe pude baggan diza mishile nuni be7ishin madabarara qasheththidi kaththi uththidayssanne sa7an piraashey jarkkaaney dizayssa be7o dandda7oos; goyerakka asathi de7oosona.

Missafe bollan diza misile nuni be'ishin paydon tammafe daro gidiza nayti uttidi dizayssa bessidis. Ha baggara qasse paydoppe dischachappe daro asati deqqidossana.

Hayssafe bollan diza misilanoni beshin paydon tammafe daro kartoonen giigida zo7o zo7o lo7iza puuteta shiiqidi uttidayssa be7o dandawoos.

hayssafe bollan diza miside unebeshin dissi naay daro shiicettida zo7o pooteta shiishshi oykkide eqqedayssa beyo danda'os

Hayssafe bollan diza misileminne beyishin nam'u maca nayti banta kushen zo'onne booththa walaka pute oykkidayssa bessees haa naytikka banta huphphenka puute wooththida

hayssafe bollandiza misinin ha sinthe baggara heedzdzu asati nam7u attumanne issi macati kade giddon akafara giigissishi bayodandawoos

hayssafe bollan diza misilenoni beyssin paydon ichachappe daro asati puute ykkidi giigissi sin bessees intafekka issi miya ha sinthera de7awos

Hayssape pude diza misile nuni be7ishen namu'u adeti botha mayo mayidi eqidayisa beyo dandayosi puuteta gidoni eqidayisa beyo dandayosi issi adeyika ba hupheni qobe withidesi

Hayissa bolla diyiza misileni beyiahini wora gidoni dhawasi giggida oge demasi dhawa hathi bidasoni demayis

Hayssappe pude bagan de7iza miishatan nuuni be7ishin payday ichchappe daro addenne nam7u macaasati beetosona. Ha macca inddotikka bantta huuphe bolla shaashe xaaxida.

Hayssappe bollan de'iza misile nuni beeshi nam'u asati dalgga gadde giddon geledi tokettida santhe giddon dhawa haaththas ooge giigisishin beses

Hissappe bollan de'iza misilen nuun beyshin dalgga gadde giddon merko dalgga woora giddon aaththi baana mila injje giigettida ooge be'o dandda'oos

hayssappe bude baggan diza mishila nune beishin nam7u asati boltha may7o may7idi haaththa sinthen eqqidayssa beyoy dandayoos issi addeyka ba ayfen manaxire aththides

Hayssafe bolla liza birsillen inibbesshin tamarida asa shiutiweekko payida ichashape daro asati ogi bolla ha mitishe yiaacha dessees.

Hayssafe pude baggan diza miselennone baishin nam'u adde nayti kamesinten eqqi dizayssa besseessa addesappekka issi naybaawefen mana xera aththides.

Haysafe bollan diza misile nunni beyshin paydon namu asati zo7o mayo maydi dhawa haaththas ohe giigisishin be'oos

Hayssafe bollan diza misi lenunppeshin issi addey karetha hiixatida shaara bolla diqqiridizayssa duyo dandawas aaddeyka wolta manamaydi okkidi dees

Haysape pude bagan diza misilen nuuni be'ishin paydon oydu asati uthidi nashizaysa be'os haysatapeka issi na'ay ba huuphe bola qoophe wothides.

Hayisafe bollan diza mishile noni beysh issi aaddey gade giddon eqqidizayss bessees ha atteka bahanaa bushe pude salo denthidi eqqides

Hayssape bollan diza misiley issi addey wora giddon eqqidi dizayssa bessees haaddeyka ba kushe nam'a pude salo denthidayssa beyo danda'oos.

hayssafe bollan diza misile nuni be'ishin dalga gadey awa haathey baana mela gigettidi uttidayssa bessees

Hayssafe Pude bagqan diiza mishile nuni beishin doozere giza kaame kada goyshinyoykko biitta bookkishin beyo dandawoos.

fayssafe bollan diza misila nunni be ishi karetha sharay gaarsen hiixettin asati iza bolladi izayssa bessees ha asateppeka nam7ati eqqidi de7oosana nam7ati qasse ottidosana

hayssafe bollan deisa misilenone beishin paydon ichachappe daro gedida miizati dumma dumma medho oykkidayti ogara ha hamettishin bessees

hessafe bollande iza misile nuni penshin issi yindoy booththamen oykkida deeshi ba too bolla ottada maathizayssa beyo dandahoos

Hyssafe bolla dihiza misile minne beeshin issiya dee mule samaye medho mayo moyedi quttodas qath qolizayssa beyo dandawus.

hayssafe bollan dizamisilemine ben ishin issyade gueyra eggidi u7u parata ha laaggida ekkizayssa beyo dandawos ha paratas kal qodhen wodoroy dee'es

hayssafe bollayn diza mishile nuni beishin karethinne zo7oome dho7oykkida miizati haayisi beettosona inta beerakka inta naa giza am7o asati beettosona

Hayssafe godan dizamisilan hinbeqishin dumma dumame oykkida dorseti sibe shiiqidi eqqidayssa beolantawus eta weerakka asati digoossa.

haysafe bollan deisa misilemoone be ishi issi ayoy mitha sinthan eqqada gashe laaqa oykko dorsa laaqa idimmidayssa pe7o dandawoos

Bayssafe bollan diza mishilemoni beeshin issi zo7owaddey booththanne karestha walaka modho diza miziyo ba kushen kach muzishin beyo dandayos.

hayssafe bollan de iza misilenonne beeshin issindoy badabben danco phachchada karetha medho oykkida miiza kacey oykkada goochishin be7o dandawus

Hayssafe pude baggan diza mishilenimi beshin issi karethanne booththa walakamayo mayidadde issi miiziyo idimmi dilis hayssa biyoy dandawos.

Hayssafi bollandiza misile nuni be dhisi karethanne booththa walaka midho ekkida miisiya ba yelida naau ekko mara haccashe dawus.

Haysape bolan diza missilen be'ishin paydon ichachashappe daro mizati de'osona haysatapeka daroti botanne karetha walaka medho oyqidosona.

Haysappe bollan diza misiley nuni beyishin daro deyshati dizaysa beses. Haysata deyishata bollaka awiya gelizaysa beyo danda'osi.

Haysappe bolla diza misiliya nuni beyishin dorisata shiqi Hera ha yizaysa beyo dandayos guyera hezhzhu asati yizayisa beyos

Haysappe bollan diza misile nu beyishin issi buchey diza zo'o adeyi a matani boothanne karetha malaka medho oykida miiziyo esid ba kusheni kathi muzesi.

Hayssappe pude baggan de'iza misilen nu beyishin iitta daro asati eqqidi dizayssa be'o dandayos ha asatikka bantta boora oykidi eeqida

Hayssappe pudde baggan diza misile nuni beyshin paydon ichashshappe daro deyshshati shiiqidi dizayssa beyo dandayos ha deyshshatakka naagiza asatikka de7oosona

Hayssafe pude baggan diza misilenone beeshi issi addey sinthen ottidi ba guera diza paydon ichashappe daro giliza meheta woyqo miizata kath muzizayssa bessees.

Hessafe pudey baggan nu beyiza missine issi addey mule samay mayo mayidayssanne karsen giza kuttotas kath qolidayssa be7o dandawos

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin daro dolsata shiiqu bessees a dorsatikka baanta huphe bolla zo7u alame tiettidi deyooson.

hayssafe bollan diza misile nuni beeshin paydon heeththafe daro giddida booththanne karetha walaka medho oykkida miizati kath miizayssa beyo dandawoos

hayssafe pude baggan diza misila nuni beeshi haydon ichaachappe daro miizati beechchoosona ha miizatikka boothanne karetha walaka medho eykki oykidosona

Hayssafe bollan diza misile nuni be'ishshi payddon laatamappe daro gidiza phuphohuleti issife shiqi uttidayssa bessees ha phuphphultikka habashayssa gididayssa erisoossona

Haysafe bollan deza misile noni beyishin issi aayoy ba wuphe bolla shaashe qacada nam'u miizata maata muzishin beyo dandayoos issi miizaykka zo'o medho oykkides

hayssafe bollan diza mishile milbe ishi dalga gade giddon eqqidi diza heetztzu miizata beyo dandawoos hayssatappeka issi nay zo7o medho oykkadus

hayssafe bollan diza mishile nuni beyesin nam7u maata keethanni iza geera diza qorqoro tietha beyo dendakoos iza sinthenqa paydo nam7afe daro miizatide oosana

hayssafe bollan diza misi leenone beeshin haydon oyda gidiza miizatis bantas anqeti yegettida uutha haytha woy imishin bessees

hayssafe bollan diza misili nuni beeshin issiya debbo thama daabarappe kuttotas kathi qollishin beyo dandawoos kuttotikka iita darokko

hayssafe bollan diza misile nune beeshin booththanne karetha medho walaqa oykkida miiziya okkada biraza garsera baqodhe aaththada kathamizayssa beyo dandayoos

haysafe bollan diza misile nuni beyishin paydon tammafe daro giidiza dorseti issife qacettidi direttidasson uttidayssa beyo dandawoos haysata giddonka naaati doossona

haysafe pude balqan diza misile nuni beeshi paydon ichaacshappe daro miizati beettosunna hayssatikka booththanne karetha balakka medhoo oykkida

Hayssafe bude waggan diza misile nuya beishi paydon kammafe daro giidiza kuttoti issife shiiqidi de izayssa beyo dandawoos.

hayssafe bollan diza misilamone be ishi daro miizatis hiiqidi dalga gade giddon qathimuzayssa beyo dandawos hayssata giddonka asati de7oosona

Hayisape bollan diza misilan nu be'ishin payidon oyidu asati uti de'osona hayisatapeka issi ayoy gashe ekizayisa be'o danida'os

hayssappe pude baqqan diza misile nuuni be'shin issi addey ba qoodhen dunguzza xaaxidi ba huphenka qoophe aathidi gulbatidi puute tokkizayssa be'o danda'os.

Haysspe bollan dey iza misilemine beishin issi addey hari toho kare giddo kilidi toketida puuteta woykko katha zeresata harmis hayssafe'o danda7os.

hassabe bollan dize wisilenni penshin essi Addey bootha mayo ma7ydi hokkidi purte tokkizayssa be odandawus

Hissabe gilandiza misilenne beasun karetha pistalen jiigettida uttida paydun iita daro puteta beyo dandayoos

Hayssafe bude waggan diza mishile noni beyishin issi addey ba qodhen dunduza xaaxidi toketida puute garshen akafara biitta qolizayssa bedandawus

Haysabe bollan diza misilinane beshin shiiqidi uttida awukaado beyo danda7oos hayssatikka dumma dumma qarxa uttidoosana

hayssafe bollan deiza misile nuni beishin issi addey ba huphe bolla qoobe woothidi gade giddon deyiza huuze kaxontayssa ba kushen bochizayssa beyo dandawos

Hissafe bollan diza misilemini pe ishi paydan ichashappe daaro asati gade giddon disayssappe dandawas heyssatappe heedzszatikka spiikaal wechishe dudos.

Ha issappe pudde baggan diza miseleni nuni be'ishin daro asati beettoosono. Ha asatuppeka usuppunati banta qoben dunguzayi yeggiddi ba huphphenka qobetidi de'oosono.

Haysappe bollan diiza missile nuuni be'ishin issi adey uttidi akkapa ba keshshen oykkidi uuththi tookizayssa be'oo dand'oos ha addeyka hu'ey duugge gellides.

Hayasfe bollan diza misilen beyishin dalga cililo xaden issi atuma adeynne issi maca inda eqada dizaysa be'o dada'os adeyka ha sime dizaysa be'os

Heyssape bollan diza mislen nuuni be7ishin daro thukke puuthethi issipe shiiqidi dizayssa bessees; ha isa giddonkka miththay aadhdhi aadhdhi eqqidi dizayssa bessees.

Hayssappe bollan diza miishata nuuni xeelishin paydon ichachchappe daro asati betosona. Haysatikka uttidi puuteta maaran wothidi shiishi de7osona.

Hayssafe bollan diza misileneni nuuni be7ishin issi aayoy safeedera badala punnizayssa bessees. Ha aayetikka hu7e bolla pulunthi dolishidosona.

hunsafe bude bagken diza mishile nuni be ishin daro asati beettosonna intafekka sinthera oddu asati bantaqoodhen dunguza yeggidi bahodhen qoobe ooththidi puute oykki haayizayssa bessees

Hayssafe gude baggan diza mishiley none beyishin paydon ichachappe daro asati shiiqi eqqidayssa beyo dandayos aasatikka qasheti eqqida maata banta kushin oykidos

Hayssafe bollan diza misilenone be ishi paydon ichachappe daro asati beettosona haasatappeka oydati wanta qodhen dunguza yeggidi dizayssa beyo danda7oos

Ha.yssafe bollan diza misile nuni be ishin issi addey bootha may'o mayHa'.idi ba ayfen kaamara xire wothidi puute tokkizayssa be7o dandayoos.

Hayssafe bollan diza misile nunni be ishin paydonnan afe daro gididan asati katha zearetha oykkidayssa be7o dandayoos issi addeyka ba kushen donu shishidi ekkidayssa be'o dandawoos.

hayssafe bollan dizaa misile nuni beyishe paydo heqqafe daro indoti tarara uttidayssa bessees ha indotikka dono giigisisi de7ooson

Hayssafe bollan diza misile nunni beishi paydon ichashappe daro gidida asati badala gade giddon eqqidayssa beyo dandawoos badalayqqa melidayssa hamisileppe beyo dandayoos.

Hayssafe pude balkan diza misilenune be ishin issi keeththan shiidhidi uttida dono zerethawoykko dono shiiqo peyo danda'oos.

Hayssa misi leenuni be ishin issi addey ba kushen banga shiishshidi oykkidayssa bessees ha bangaykka be ishin tolo7izayssanne ayfes ingetizayssa

hayssafe bollandiza misideninne be ishin paydon nam7afe daro asati beettosona ha asatikka direttida dirsa garsen puutota shiishshidi wottizayssa beyo dandayos

Hayssafe pude wagqan diza misilanne beyishi dumma dumma medo oychida miizati beethtoosana paydonka nam'ofe daro asati de'oosana.

hayssafe bude waggan diza mishilen mu deshi issi addey puute tokkizayssa beyo danda7oos haaddeyka ba ho7en qoobe woththides kushenka akaafa oykki dees

Haysabe bollan diza misile nuni beeshin issi addey ba kushe zo'o muuseyoykki dhoqusti bessizayssa beyo dandayoos guyerakka saanen hara moozeti shiiqi deyoossana.

hissafe bollan diza misileemone peeshin booththa medho oykkida marati shiiqetidi ettidayssa be7o danda7oos hamarata guyenka celilo maatay deees

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin oge bolla heera haahiza paydon nam7afe daro miizata beyo dandawoos amizatikka bantasom7o bolla odoro woththida.

Hayissappe bollani dizza misileni nuni beyishini haresi zokoni wodoro qachishini be'o dandayosi. Hayissatikka payidoni namu'u asse

Haysafe bollan diza misili ninibeishin isi paraypazokko bolla aykko cahandi eqqidizayssa bessees hayssas taqoo7on udaroy deees.

hayssafe bollan diza misile nuni beisi issi aaway eqqidi dizayssa bersees ha aawatikka paydon qechachappe daro parata giddon eqqida

Hayssafe bollan dizamsilemonideeshin paydon heedzdzafe daro mizati heeraha yidayssa bessees hammizatikka bantasom'on odoro qacheti dibdoosa.

hayssafe bude baggan diza misiley nunni be ishin issi zo7o medho oykkida gita booray dizayssa beyo danda7os abooraska som7on wodoroy dees

Hayssafe bollan diza misile nune beeshin issi aaway para ba koshen goochidi eqqidayssa be'o dandawos ha paare bollaka qoodhen wodoroy deees.

Haysafe bolan diza misile nuni be'shin,wora medosatan iita babisizaynne gita geetetiza gaamoy wora achen eqi dizaysa be7o danda7os.

hayssafe bollan diza misile nune beishin issi gita mitha bolla qaare uttada dizayssa pe7o danda7oos ha qaare akka uttada ayfetappe issi naa mashe dawus

Haysape bolan diza missilen nuni be'ishin zo'o bita bola ita babisiza gita haylashoy ba duna ha doyidi be'izaysa be'o danda'os.

Haysappe pude bagan diza misilen nuni beyoshin guyen Gita woray beetes sintharaka geleshoy sa'a bolla hamutishe dizaysa besses.

Haysappe bollan diza misile nuni be'ishin issi wora giddon diza miththa bolla nam'u qaareti miththas bollan utti dizaysanne, issi qaarey miththas garsen dizaysa beeses.

hayssafe bollan diza mishiley nuni be issi nam7o gammoti bandawodhdhe qasethidi eqqidayssa bessis ha gammotappeka issi naa yaaddey issi nay maqa

Haysappe pude bagan deyzza misile ta be'shin wora giddon issi wora medossan xegetiza adde gamoynne inddi gamoy deyizayssa besses.

Hayssafe bollan diza misile nuni belishin nam7o kafoti beettosan hakafotikka qoodhera addussenne duunaykka addusseu duuna baggana zo7o medho oykina bollay qasse karetha ne boetha wala.

Hayssafe bollan diza misileneni be ishin oora medusatappe gita gididayssi gaammoy uttidi pude xeellezayssa be'o dandawoos

ayssafe bollan diza misile nuni be ishin gita mitha bolla issi qaarey uttada kushen ayfi ayfe qommope issi naa7oykkada mizayssa beyo dandayoos

hayssabe bollan dizena si linon yonka ishi ita woykko wolga hayllashoy aatte giddofe ha keedishin beetes ha haylashoyka booththa medho oykkides

hayssafe kude baggen diza misile nune beyishi wora giddon oykqu dumma dumma mithati dizayssa giddon indo ga moyha simmada xeellizayssa assees